abavela kugaja olubona ngokuvikela kwemkhuhlane engalaphekiyo bahamba ezigabeni behlaba abantu ukubavikela emikhuhlaneni engalaphekiyo lokubafundisa ukuzivikela.

Imikhuhlane engalaphekiyo iyingozi ikakhulu ebantwaneni abazali bakhuthazwa ukuhambisa abantwababo ezibhedlela ukuze bathontiselwe bevikelwe emikhuhlaneni engalaphekiyo.

ababona ngokuvikelwa kwabantu langokwelatshwa komkhuhlane eminengi bathwele isidumbu somuntu obulewe ngumkhuhlane ongalaphekiyo abantu bafundiswa ukuzivikela emkhuhlaneni engalaphekiyo

Abavela kugaja elibona ngokuvikelwa kwemikhuhlane engalaphekiyo bazivale ubuso lomzimba wonke ukuzivikela emkhuhlaneni engalaphekiyo.

Abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane engalaphekiyo basebenzelana ndawonye lomphakathi ukuvikela imikhuhlane engalaphekiyo.

umhlaba wonke jikelele udinga amacebo okuvikela imkhuhlane engalaphekiyo ebantwini imkhuhlane engalaphekiyo iyingozi kakhulu ebantwini

Abavela kogaja ngababona ngokwemikhuhlane engalaphekiyo bazivale umzimba wonke bafundisa abantu ngokuziphatha kahle njalo ngokuthi bangazivikela kanjani emikhuhlaneni engalaphekiyo.

Amanzi ayimpilo ebantwini. Kugaja olubona ngokuvumwa kwamanzi langokulondolozwa kwamanzi bakhuthaza abantu abanengi ukuthi bangadlalisi amanzi.

Abantwana abancane balemikhuhlane okumele bavikelwe kuyo omama bayakhuthazwa ukuhamba labantwana esibhedlela ukuze beyevikelwe emkhuhlaneni yabantwana.

Esibhedlela umama uphethe umntwana enyaweni umongikazi uhlaba umntwana enyaweni ukumvikela emkhuhlaneni yabantwana engalaphekiyo.

Abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane ongalaphekiyo bathwele isidumbu somuntu obulewe ngumkhuhlane ongalaphekiyo.

Umntwana omncane, othontiselwa umuthi emlonyeni. Abantwana abanengi kumele bavikelwe em'khuhlaneni engalaphekiyo ebamba abantwana.

Amazwe amanengi ahlutshwa yimkhuhlane ongalaphekiyo ,abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane engalaphekiyo bahlala besenza imihlangano bekhulumisana ngendlela yokuvikela ngayo imkhuhlane

Amazwe amanengi akhathazwa yimikhuhlane engalaphekiyo abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane engalaphekiyo bazama imizamo yonke ukuvikela abantu emkhuhlaneni

Abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane ebantwini kumhlaba wonke jikelele bahamba befundisa abantu ngokuzivikela emkhuhlaneni ikakhulu engalaphekiyo.

Ugatsha olubona ngempilakahle langokuhlanzeka kwabantu. Bayakha lapho abantwana besikolo abagezela khona izandla uma bevela ezambuzini kumbe bengakadli

Umama uphethe umntwana enyaweni umongikazi uthontisela umuthi emlonyeni womntwana. Ukuvikela imkhuhlane ebamba abantwana kakhulu engalaphekiyo.

Omama abanengi abaphethe abantwana enyaweni basesibhedlela bafundiswa ngokugcina abantwababo kuhle bebavikela emkhuhlaneni engalaphekiyo ebamba abantwana ikakhulu.

Amazwe amanengi asebenzisana ndawonye ukuvikela imikhuhlane engalaphekiyo. Ohurumende uyakhuthaza abantu ukuthi bazivikele emikhuhlaneni engalaphekiyo.

Ukuhlanzeka yinto evikela imikhuhlane eminengi ebantwini, untombazana ugeza izandla, abantwana kumele bakhuthazwe ukugeza izandla uma bengakadli.

Abantu abanengi omama labobaba abansundu labamhlophe basemhlanganweni bakhuluma ngendaba eyomkhuhlane ongalaphekiyo , umkhuhlane ongalaphekiyo uhlupha amazwe onke .

Amanzi ayimpilo omama abakontshoza amanzi emazweni amanengi izikontsho zafakwa ukuze abantu bathole amanzi ahlanzekileyo.

Ugatsha olumela abantu abagula umkhuhlane wengqondo lukhuthaza umphakathi ukugcina kuhle abantu abalomkhuhlane wengqondo.

Iphepha elilemfundo evela kugaja olubona ngokulondolozwa kwemvelo. Abantu bafundiswa ukulondoloza imvelo, bengagamuli izihlahla kumbe ukulahlela ingcekeza yonke indawo.

Isibhedlela lapho abantu abahamba khona besiyalatshwa imkhuhlane emzimbeni yabo lokuthola ulwazi lwemkhuhlane etholakala ebantwini kulungiswe kahle phandle.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela uhulumende ukhuthaza abazibhedlela ukuthenga imitshina eminengi esetshenziswa ukwelapha lokulungisa amaphilisi ezibhedlela.

Abantu abanengi esibhedlela. Abantu bahamba esibhedlela behambisa izihlobo labangane abagulayo. Izibhedlela zinceda abantu kakhulu.

Umntwana omncane ohamba esibhedlela esikhulu kulobaba ohlezi ebhentshini. Abantu bahamba vesiyelatshwa esibhedlela esikhulu abancane labadala.

Esibhedlela abantu abanengi bathwalwa zimota uma begula behanjiswa esibhedlela. Kulemota ezisetshenziswa esibhedlela ezime phandle kwesibhedlela.

Esibhedlela, kulendawo lapho abantu abageza khona izandla. Ukuhlanzeka kuyafuneka ebantwini ngoba kuyavikela imikhuhlane eminengi ebantwini.

Abathatheli zindaba babuza umphathi wesibhedlela ukuthi abantu balatshwa njani ezibhedlela njalo kuyini okunye okufunakala esibhedlela okungancedisa abantu uma begula.

Izibhedlela ezinengi ezinkulu ikakhulu lezo ezitholakala edolobheni zilendawo ethengisa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ngabantu abagulayo.

Abantu abanengi abaphuma esibhedlela esikhulu esakhiwe kuhle kakhulu ngezitina ezibomvu ezincane abantu bahamba ezibhedlela uma begula kumbe besiyabona abagulayo ezibhedlela.

Ubaba osesibhedlela ofake isivalamlomo ,olebhatshi elimhlophe. Abasebenza ezibhedlela bahlala bezivikela emikhuhlaneni engalaphekiyo.

Isibhedlela esikhulu uhulumende wabona kufanele ukuthi kuyakhwe izibhedlela ezinengi ukuze abantu abanengi abagulayo bathole ukwelatshwa.

Isibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu esise dolobheni, abantu abanengi bahamba esibhedlela uma begula imkhuhlane etshiyeneyo. Uhulumende wayakha izibhedlela ezinengi elizweni.

Isikolo esabantwana abancane eprimary, siyakhwe kuhle kakhulu ngezitina ezibomvu ezincane. Phandle kulamaluba alungiswe kahle kakhulu.

Esibhedlela esihle esikhulu kulezi hlahla ezilamahlamvu amancane, abantu abanengi bahba esibhedlela nxa begula besiya thola usizo.

Abantu bakhuthazwa ukuhamba ezibhedlela besiyahlolwa ukuhamba kwegazi emzimbeni. Abantu abadala batholakala belomkhuhlane wokungahambi kuhle kwegazi emzimbeni yabo.

Esbhedlela kulemtshina emkhulu esetshenziswa ukuhlola imikhuhlane emnengi ikakhulu ukubona igcikwane emzimbeni yabantu

Umuthi osegabheni elincane. Imithi eminengi lamaphilisi kulungiswa esibhedlela. Imithi ilapha imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini.

Abasebenza esibhedlela ikakhulu lapho okulungiswa khona imithi lamaphilisi basebenzisa imitshina etshiyeneyo, eminye ekhangela ukuthi amaphilisi selungele abantu yini.

esibhedlela umama uhlezi embhedeni kulomntwana ogulayo olele embedeni udokotela usebenzisa umtshina omncane ukulalela ukutshaya kwenhliziyo yomntwana

Umjovo osetshenziswa esibhedlela .Odokotela basebenzisa umjovo uma belapha abantu abagulayo .Umjovo ufakwa imithi etshiyeneyo engeniswa emzimbeni yabantu.

amathuluzi amancane aphakathi kwe bhokisi elimnyama ,amathuluzi asetshenziswa ngodokotela uma beselapha abantu ikakhulu uma behlinza abantu

Umtshina esbhedlela. Odokotela besebenzisa imtshina uma beselapha abantu. Eminye imtshina isetshenziswa ukupeka amaphilisi lemithi enathwa ngabantu abagulayo.

umtshina omncane osetshenziswa esibhedlela umtshina usetshenziswa ukufaka umuthi emambodleleni abantu abagulayo banikezwa imithi ukuze basile

Umtshina omkhulu isesibhedlela. Imitshina esibhedlela isebenza imisebenzi etshiyeneyo. Eminye isetshenziswa ukulungisa amaphilizi lemithi okusetshenziswa ngabantu.

Isihlalo esesbhedlela esisetshenziswa ngodokotela uma beselapha abantu , abantu abanengi bahamba esibhedlela besiyabona odokotela uma bengezwa kuhle

umtshina osetshenziswa esibhedlela odokotela basebenzisa imitshina ehlukeneyo nxa beselapha abantu eminye imitshina iyasetshenziswa uma behlola imikhuhlane emzimbeni yabantu

Umtshina osetshenziswa esibhedlela. Umtshina lo usetshenziswa kakhulu uma umuntu engezelelwa igazi kumbe amanzi emzimbeni wakhe.

Ithulusi elisetshenziswa ngodokotela esbhedlela. Amathulusi atholakala esbhedlela asetshenziswa ngodokotela, ikakhulu uma behlinza abantu.

Amathulusi ayimihlobo etshiyeneyo asetshenziswa ezibhedlela. Odokotela basebenzisa amathulusi ikakhulu uma behlinza abantu.

Umshina omkhulu osesibhedlela. Kulalapho okuhlala khona umuntu udokotela ehlola umkhuhlane emzimbeni wakhe.

Imbodlela encane elomuthi wokuvikela umkhuhlane ongalaphekiyo iCovid 19. Abantu abanengi bahamba esibhedlela besiya vikelwa kumkhuhlane ongalaphekiyo.

Umtshina esbhedlela, umtshina usetshenziswa ukulungisa imithi lamaphilisi asetshenziswa ukuyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Umtshina esibhendlela imitshina eminengi emkhulu itholakala ezibhendlela ezinkulu lapho odokotela basebenzisa imtshina uma beselapha abantu.

Umtshina esibhedlela olungisa imithi lamaphilisi esibhedlela kulemitshina etshiyeneyo esetshenziswa ukulungisa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ukwelapha abantu.

Esibhedlela umtshina omncane osetshenziswa ngabantu abagula umkhuhlane wamathambo kumbe abagogekileyo. Basebenzisa umtshina ukuze belule amathambo abo.

Umtshina otholakala esibhedlela, ukhulumende wathenga imtshina eminengi esibhedlela ukuze abantu abagulayo bencedakale.

Eminye imkhuhlane idinga ukuthi abantu bahambe esibhedlela bayehlinzwa odokotela basebenzisa amathulusi amancane uma behlinza abantu.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela omcani ulentambo ended njalo uhlonywa kugetsi uma usetshenziswa esibhedlela kutholakala imtshina etshiyeneyo

Umtshina omncane otholakala esibhedlela eminye imitshina ezibhedlela isetshenziswa ukupheka amaphilisi kumbe imithi odokotela basebenzisa imitshina uma beselapha abantu.

Ibhokisi lebhodlela yomuthi wekukwehlela, abantu abanengi ababulawa yimkhuhlane wesfuba bathenga imithi ezitolo kumbe kuhamba ezibhedlela besyathatha.

Amagabha amathathu awomuthi osetshenziswa ukwelapha imikhuhlane engapheliyo. Imithi isetshenziswa ukwehlisa ubuhlungu uma umkhuhlane ungalapheki.

Isigubhu eskhulu esilomuthi osetshenziswa ukwelapha imkhuhlane emzimbeni yabantu , isigubhu silephepha elibhalwe ngamabala amancane ukuthi umuthi usetshenziswa njani njalo usebenza njani emzimbeni yethu

Imithi yabantwana abancane. Abantwana balemithi elungele imizimba yabo. Abantu bafundiswa ukuba kwazi imithi yokunikeza abantwana ukuze bengalimalizi abantwana.

Ibhokisi elibhalwe ibizo lamaphilisi lephepha lamaphilisi. Abantu abanengi bakhuthazwa ukubala okubhalwe emabhokisini awamaphilisi. Ukuze basebenzise amaphilisi ngendlela eyiyo.

Ibhokisi elilomuthi wabantwana. Umuthi osetshenziselwa abantwana ikakhulu labo abalejwabu elilamaqhubu alumayo.

Imbodlela yomuthi elephepha eceleni eliimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama. Abantu bakhuthazwa ukubala okubhalwe emaphepheni bengakasebenzisi imithi.

Igabha lamaphilisi asetshenziswa ukuphakamisa ukusebenza kwamasotsha omzimba womuntu amasotsha omzimba uma esebenza kakuhle imikhuhlane eminengi ayibambi umuntu

Ibhokisi lamapills elimhlophe elibhalwe ngamabala amancane abantu bakhuthazwa ukubala okubhalwe emabhokisini awamapills bemgakasenzesi amapills

Imithi esemambodleleni. Imithi isetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abagulayo bahamba besiyanikezwa imithi esibhedlela kumbe bayahamba besiyathenga.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama, elilomuthi osetshenziswa ukwelapha imkhuhlane eminengi. Abantu bakhuthazwa ukubala okubhalwe emabhokisini ukuze babekwazi ukuthi umuthi isetshenziswa njani.

Amabhokisi alomuthi phakathi. Abasebenzisa imithi bakhuthazwa ukufaka imithi endaweni ehlanzekileyo njalo endaweni engafiki abantwana.

Ibhokisi lembodlela yomuthi onikezwa abantwana ikakhulu labo abablawa yizisu abantu kumele babekwazi isipimo somuthi uba benikeza abantwana abancane imithi

Amabhokisi alamaphilisi atholakala ezibhedlela lalapho okuthegiswa khona imithi lamaphilisi okutshiyeneyo abantu bahamba besiyadinga imithi lamaphilisi ukuze behlise ubuhlungu emzimbeni

Ibhokisi lephepha lamaphilizi. Abantu kumele babale okubhalwe emabhokisini awamaphilizi ukuze besebenzise amaphilizi ngendlela eyiyo.

Imbodlela yomuthi, umuthi wokukhwehlela uyasebenza kakhulu njalo abantu abanengi abalomkhuhlane wokukhwehlela bahamba esibhedlela besiyathatha imithi kumbe bahambe besiyathenga.

Ibhokisi lembodlela yomuthi okulomfanekiso wohlamvu. Amahlamvu amanengi ezihlahla ezitshiyeneyo asetshenziswa ukulungisa imithi elapha imikhuhlane eyehlukeneyo.

Ibhokisi lomuthi wesifuba abantu abanengi bakhuthazwa ukuzivikela emkhuhlaneni wesifuba ngokungangenwa ngamakhaza.

Imithi lama philisi okwelapha imkhuhlane emnengi, esibhedlela kumele kutholakale imithi lama philisi ukuze abagulayo bangahlupheki balatshwe behliswe imkhuhlane emzimbeni.

Ibhokisi lomuthi wokukhwehlela. Imithi yokukhwehlela iyasebenza kakhulu uma umuntu elomkhuhlane wesifuba. Kodwa abanengi bayehluleka ukuyithenga ngoba intengo yawo iphezulu.

Imithi eminengi elungiswayo. Ilungiswa ngezihlahla ezitholakala egangeni, kumbe emagumeni. Abantu sebehlanyela izihlahla ezinengi emagumeni abo.

Ibhokisi lephepha lamaphilisi abantu abanengi bakhuthazwe ukuth bengasebenzisa amaphilisi uma bengela lwazi lokuwasebenzisa.

Amaphilisi endaweni ethengiswa amaphilisi lemithi .Abantu abanengi behluleka ukuthenga amaphilisi ngoba amanengi alentengo ephezulu.

Amaphepha amabili awamaphilisi , amaphilisi angaba yingozi emzimbeni yabantu ikakhulu angasetshenziswa ngendlela engayisiwo. Abantu kumele bahambe esibhedlela.

Ibhokisi lomuthi ofakwa emakhaleni uma evalekile. Amakhala avaleka ikakhulu uma umuntu elemkhuhlane wesfuba. Abantu bahamba besiyathenga imithi ezitolo.

Isgubhu somuthi esincani. Umuthi uyelapha imkhuhlani etshiyeneyo. Abantu abanengi basebenzisa imithi uma bengezwa kuhle. Kodwa kumele babekwazi ukuthi usebenza kanjani.

Amabhokisi lephepha lamaphilisi. Abantu abanengi abasebenzisa amaphilisi bakhuthazwa ukuthi babe lolwazi olokusebenzisa amaphilisi bengasebenzisi ngendlela engayisiyo.

Igabha lamaphilisi lamaphilisi aphansi amaphilisi asebenza kuhle emzimbeni yabantu uma engasetshenziswa kuhle abantu abanengi kumele bafundiswe kumbe babekwazi ukuthi amaphilisi asetshenziswa njani.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi balalela umpholisa ebafundisa ngokuhamba emgwaqweni abantwana abanengi bayehlelwa zingozi uma behamba emgwaqweni.

Ugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane ebantwaneni lukhuthaza abazali ukuhambisa abantwababo ezibhedlela bayehlatshwa bavikele imikhuhlane engelaphekiyo.

Ugaja olumela abantu abagogekileyo ikakhulu abantwana. Bayakhuthaza abantu ukuthi bangahlukuluzi abantu abagogekileyo.

Ubaba ufundisa untanakhe oyintombazana ukutshova ibhayisikili. Abantwana bakhula behlakaniphile uma befundiswa ukwenza izinto ezitshiyeneyo.

Udokotela uhlola umkhuhlane emzimbeni womntwana omncane ongumfana olele embhedeni. Abantwana abanengi bahanjiswa ezibhedlela uma bengezwa kuhle.

Ubaba olungisa imithi lamaphilisi esitolo esithengisa imithi amaphilisi amafutha okugcoba amasepa okugeza lokunye okusetshenziswa ngabantu empilweni.

Umkhuhlane wamehlo uhlupha abantu abanengi abantwana abancane labantu abadala. Umama uhambe esibhedlela ukuze ayehlolwa ngomtshina omkhulu ukuthi amehlo akhe ami njani.

Amantombazana asebenza kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane langokuphila kahle kwabantu. Bafundisa umphakathi ngendlela abangazivikela ngayo emkhuhlaneni eminengi.

Ibhakane elimhlophe elibhalwe ngama bala amakhulu ibizo leskolo semfundo yaphezulu. Abantwana bakhuthazwa ukufunda baze baye fika e university. Ukuze bathole ukuphila kahle.

Imikhuhlane isiminengi ebantwini. Abagulayo kumbe abagulelwayo bahamba besiyadinga imithi kumbe amaphilisi ezitolo ezithengisa imithi lokunye okutshiyeneyo.

Ibhakani elisesbhedlela esiyelapha imikhuhlane eminengi libhalwe ngamabala amancane lamakhulu kulestolo esithengisa imithi ehlukeneyo esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo

Ubaba ongena esitolo esithengisa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo abantu abanengi bahamba besiyathenga imithi uma begulelwa kumbe begula.

Esitolo esithengisa imithi lamaphilisi kuthengiswa ezinye izinto ezinjengokudla okwakha umzimba. Amasepa okugeza Lamafutha okugcoba. Konke okulungele imizimba yabantu.

Indawo enhle eyakhwe kuhle kakhulu ethengisa amaphilisi, imithi, amasepa okugeza, amafutha okugcoba lokunye okutshenziswa ngabantu. Abantu bahamba besiyathenga ikakhulu abagulayo bethenga imithi

Ibhayisikili eliphambili kwesitolo esitshengisa imithi lamaphilizi. Phakathi esitolo kulobaba othenga imithi lamaphilizi abantu bahamba besiyathenga uma begulelwa kumbe begula.

Amabhokisi amaphilisi, abantu abanatha amaphilisi bakhuthazwa ukuba lolwazi lokusebenzisa amaphilisi ukuze bengaphambanisi.

amabhokisi awamaphilisi asesitolo esithengisa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo abantu bakhuthzwa ukuhamba besiyadinga imithi uma begula

Isakhiwo esihle lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi okutshenzenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Abantu abanengi bahamba besiyathenga imithi .

Amabhokisi amanengi awamaphilisi, asesitolo esithengisa imithi, lamaphilisi, okusetshenziswa ngabagulayo. Abantu bahamba besiyathenga imithi lamaphilisi.

Amaphilisi athengiswayo. Abantu abagulayo bahamba ukuyethenga amaphilisi, kumbe ukuhamba esibhedlela besiyanikwa amaphilisi ukuze behlise ubuhlungu emizimbeni yabo.

Imithi lamaphilisi okusetshenziswa ngabagulayo lokunye okusetshenziswa ngabantu okunjengamasepa okugeza lamafutha okugcoba kutholakala ezitolo ezitshiyeneyo.

Esitolo okuthengiswa khona imithi lamaphilisi. Abantu abanengi behluleka ukuthenga imithi nxa begula ngoba ilentengo ephezulu.

Indawo enkulu eyakhiwe kuhle kakhulu ethengisa amaphilisi lemithi esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo abantu abanengi bahamba besiyathenga imithi uma begula.

Abantu abanengi abasakhulayo bahamba befundisa abantu ngokuzivikela emkhuhlaneni eminengi njalo ngokuthi baziphathe kahle ukuze imkhuhlane ingababambi .Phambi kwabo kulabili abaphethe ilembu elibhalwe ngamabala amnyama

Abantu abanengi esigabeni abahlanganisela abantwanana ogogo omama labobaba, babuye ukuzofundiswa ukuzivikela emkhuhlaneni ehlasela abantu, ikakhulu imkhuhlane engalaphekiyo.

Abavela kugatsha olubona ngempilakahke yabantu langokuvikelwa kwemikhuhlane ebantwini bahamba behlaba abantu bebavikela emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Abasakhulayo amantombazana labafana basemhlanganweni ofundisa ngokuvikelwa kwemkhuhlane etshiyeneyo ebantwini. Bazahamba befundisa abanye ngokuzivikela emkhuhlaneni.

Abantu abanengi abavela ezindaweni ezitshiyeneyo balande ukuzolalela imfundiso eyokuziphatha kahle langokuzivikela emikhuhlaneni eminengi.

Abantu abanengi abahlanganisela bobaba labomama bahlezi ezitulweni balalela abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane bebafundisa ngokuzifikela emkhuhlaneni eminengi.

Abavela kugaja olubona ngokuphila kahle kwabantu langokuvikelwa kwemikhuhlane eminengi ebantwini balanda abantu endaweni zabo bebafundisa ngokuzivikela emikhuhlaneni eminengi.

Abantwana abangamantombazana ikakhulu abasakhulayo kumele bafundiswe ukuhlala behlanzekile, baphethe abakusebenzisayo uma besemfuleni.

Ukujabula kulungele imizimba yethu. Imuli ikhuthazwa ukuhlala ijabulile ukuze imikhuhlane ingabahlaseli. Obaba bakhuthazwa ukujabulisa omkabo.

Ugatsha olubona ngezempilakahle yamantombazana iyasebenza kakhulu ngezikolo ihambisa okusetshenziswa ngamantombazana uma besemfuleni.

Abantwana abadla ukudla okuyakha umzimba. Indumba zilungele imizimba yabantwana ngoba zilokudla okuvikela imikhuhlane ebantwaneni. Abazali bakhuthazwa ukunika abantwana ukudla okuyakha umzimba.

Untombazana welula umzimba wakhe. Ukwelula umzimba yinto enhle njalo abantu abanengi bakhuthazwa ukwenza imidlalo eyelula umzimba ukuze vazivikele emkhuhlaneni.

amaphilisi ayimhlobo etshiyeneyo asetshenziswa ngabantu abayenza imidlalo etshiyeneyo ukuze bathole amandla uma besenza imidlalo yabo

Untombazana owelula umzimba wakhe .Imidlalo etshiyeneyo elula imizimba ilungele imizimba yethu ngoba iyasivikela emikhuhlaneni eminengi.

Umtshina osetshenziswa ukuhlola imkhuhlane wamehlo. Umkhuhlane wamehlo ubamba abadala labantwana. Kumele abantu bahambe esibhedlela besiyahlolwa imkhuhlane wamehlo.

Amanzi athelwa egilasini. Amanzi alungele imizimba yethu kakhulu. Abantu abanengi bakuthazwa ukunatha amanzi ukuze bazivikele emikhuhlaneni eminengi.

Isihlahla esilamahlamvu amancane aluhlaza. Esikhula sinaba. Siyasetshenziswa ukwelapha, imikhuhlane, emzimbeni yabantu. Abantu abanengi, sebethatha amahlamvu, besiyanikeza abagulayo.

Amaluba amanengi ahlanyelwa ngabantu emagumeni abo, ancedisa kakhulu ekulapheni imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu.

Amaluba amahle afakwe phakathi kwamatshe alamahlamvu amakhulu aluhlaza. Amaluba amanengi sesetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ebantwini

Izihlahla ezinengi egangeni zinikeza abantu izithelo ezimnandi eziyakha umzimba ziphinde zisetshenziswe njengemithi yokwelapha imkhuhlane etshiyeneyo.

Abantu sebekhuthazwa ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilungele imizimba yabo njalo ayila ntengo ephezulu. Abagulayo abanengi sebenikezwa imithi yesintu.

Isihlahla esilamahlamvu amancane aluhlaza sisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu ngoba ilula ukuyithola.

Isihlahla esilamahlamvu amade esitholakala egangeni. Isihlahla lesi selapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu bakhuthazwa ukusebenzisa imithi yesintu ngoba itholakala lula.

Isihlahla esilamaluba amaluba lamahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo kuyelapha imkhuhlane eminengi ebantwini abantu abanengi basebenzisa imithi yesintu uma begula.

Iphepha elomfanekiso kababa lamambhodlela emithi yesintu, kanye lamaphilisi. Iphepha libhalwe ngamabala amancane ukuthi imithi esemagabheni isebenza njani njalo kumele isetshenziswe njani

Amahlamvu lamaluba kusetshenziswa ukulungisa imithi elapha imikhuhlane eminengi emizimbeni yabantu abantu abanengi bakhuthazwa ukuhlanyela amaluba emagumeni abo.

Imbodlela yamafutha. Inhlaba isetshenziswa ukulungisa amafutha asetshenziswa ngabantu abafuna ukulungisa ijwabu labo. Abanengi sebethenga imithi kumbe amafutha alungiswa yizihlahla zeganga.

Izihlahla ezincane ezihlanyelwe emaphepheni amnyama abantu bakhuthazwa ukuhlanyela izihlahla ikakhulu ezisetshenziswa ukuyelapha imkhuhlane emnengi.

Amahlamvu lamaluba ezihlahla ezitshiyeneyo kusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi emizimbeni yabantu abantu abanengi sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu.

Ukudla okuyakha umzimba okuse magabheni lasemabhokisini okulungiswe izithelo ezitholakala emagumeni ethu abantu bakhuthazwa ukuhlanyela imithi yezithelo emagumeni

Inhlaba itholakala egangeni iphinde itholakale emagumeni. Isetshenziswa ukulungisa mafutha kumbe isepa yokugeza.

iganga elilezihlahla ezinengi ezinkulu lezincane abantu bahamba egangeni besiyathatha ikakhulu amahlamvu ezihlahla ukuthi belaphe imikhuhlane ehlupha abantu

Ibhokisi lamaphilisi, lephepha elilamaphilisi .Abantu abanengi bakhuthazwa ukuthi babekwazi ukusebenzisa amaphilisi ngendlela eyiyo ukuze engabalimazi emzimbeni.

Abantu abanengi bakhuthazwa ukuhlanyela izihlahla emagumeni abo. Izihlahla ezinengi sezisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Imithi yesintu isilungiswa ifakwe kuhle emabhokisini eminye imithi yesintu isebenza ukuhlanza umzimba kumbe ungezelela ukusebenza kwamasotsha omzimba

Amaluba ezihlahla ezinengi ayelapha imkhuhlane ehlukeneyo emzimbeni yabantu. Abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu bahamba besiyathatha egangeni

Iphepha elilomfanekiso wezihlahla libhalwe ngamabala amancane ukuthi izihlahla lezi zisetshenziswa kanjani uma abantu beselapha imikhuhlane etshiyeneyo

Izihlahla ezincane ezihlanyelwe eceleni kwamanzi. Abantu bakhuthazwa ukuhlanyela izihlahla zilungele imizimba yethu njalo ziyimithi eyelapha imkhuhlane eminengi.

Lezi insuku abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Bathanda imithi yesintu ngoba itholakala lula njalo ilungele imizimba yabo.

Iphepha elilomfanekiso weluba elitholakala emagumeni libhalwe ngamabala amancane akhuluma ngokuthi iluba leli lisetshenziswa njani ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Indumba ezisemasimini , indumba yikudla okuyakha umzimba. Abantu abanengi bakhuthazwa ukudla indumba ngoba zilungele imizimba yabo ikakhulu abantwana.

Isihlahla esilezithelo ezinengi ezincane. Lamahlamvu angathi made. Sisebenza kakhulu ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu, Abantu kulezi insuku sebekhuthazwa ukusebebenzisa imithi yesintu, ngoba ilungele imizimba yabo.

indumba yikudla okulungele umzimba abantu bakhuthazwa ukuhlanyela indumba ukuze zibe zinengi ngoba zilungele imizimba yabantu ikakhulu abantwana

Amahlamvu enjaka ngumbhida omnandi kakhulu olungele imizimba yabantu, ngumuthi olapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu. Abantu bakhuthazwa ukusebenzisa imithi yesintu.

Iluba elilamahlamvu amahle aluhlaza eliphezu komduli lisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu sebehlanyela amaluba.

Isihlahla esilamahlamvu amancane aluhlaza siyasebenza kakhulu emizimbeni yabantu abantu abanengi banatha imithi yesintu uma begula

Indawo elezihlahla ezinengi. Izihlahla ezinengi zisetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Abantu basebenzisa amahlamvu kakhulu.

Amaluba amanengi ahlanyelwa ngabantu emagumeni asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane emzimbeni yabantu. Abantu bakhuthazwa ukuhlanyela amaluba ayimithi.

Isihlahla esincane esilamahlamvu aluhlaza amancane sisetshenziswa ngabantu abagulayo. Abantu abanengi bakhuthazwa ukuhlanyela izihlahla emagumeni abo.

Isihlahla esiseduze lomduli silamahlamvu amancane asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane emzimbeni yabantu, abantu abanengi basebenzisa imithi yesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Isihlahla ezilamahlamvu angathi amhlophe, sisentshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi. Abantu bahamba egangeni besiyathatha amahlamvu beselapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.